iyoo joka njal a paax Khary Faye ndiiki koy ole bug oonga laamit ten refuye ne kiina leytaaye ka juli a ba jeg kene mba xene de kaa jang na baa jeg kene mbaa o xene de ka manaam ke kiinoxe fiya baa a jeg tig est ce que o kiina wa ley xaye ye ñeti caabo fe taxu ndetar a jeg kene mene Mbondie manam o leye a rend ange ñeti caabi ke ndeetar jeg kooge kene kene est ce que a jega meen manaam pour i an ndax a ɓaata wiin we ndax ɓaate wiin we yam yok we kaa leyaaye ñeti caabi ke faaxa lool de yaam ka siwana ndaa yok we kaade leye yitam kaa ɓeka yok we coono bo o rawa mbaa ke xot taa ten daal jegiro teen tig foko dak niin teen fop raw xot soo rabid fop moof keene ndax a jega ndax jege wala keene rek yoqu no ke i mbarna muukit ok